Enho nhumba eriku emiryango esatu, emiryango ebiri miigule ogundhi mwigale, ghamberi ghe nhumba ghaligho akapandhe ghabagho nho'mukyanga nho muti ogwa masanhalaze.

Banho basambi ba mupiira bavaire engoye edha langi edh'endhaghulo, oghundhi avaire tishaati eya bbululu nh'empale emmyufu, oghundhi availe tishaati endhirugavu nh'empale endhirugavu. Kumbali kw'ekisaawe kuliku emiti.

Bano baana. Abaana bano oghundhi availe akatishaati akalimu langi ya kakobe, nh'elangi endhirugavu. Oghundhi availe saati endheru. Ghabagho nh'abasaadha bemeleire kumbali.

Bino bidoli, ebidoli bino babivaaziza engoye. Ekindhi bakivaaziza ekooti endhirugavu, nh'ekanzu endheru. Ekindhi bakivaaza egomasi, eli mu langi eya kyenvu nhi langi eya kilagala. Baagisiba ekisibiro ekiri mu langi endhirugavu.

Bano basambi ba mupiira bali mu kisaghe kumbali kwabwe ghaliyo amamotoka agali mu langi endheru yabaayo nh'emiti.

Dhino ndhuki dhili ghalala, edhindhi dhiri guluka mu ibbanga. Endhuki dhino dhilina langi endhirugavu nhi langi eya kyenvu.

Kino kiwuuka kilina langi endhirugavu. Ekiwuuka kino kili ku kimuli. Ekimuli kilina langi eya...eya kyenvu nhi kilagala.

Eno nte erina amayiga amaghanvu, ente eno eri mu langi eya kitaka eyemeleire kumpi n'ekiyumba kyebazimbisa embawo. Kumbali gh'ente ghano ghaligho oluguudo n'ekidhomola ekiri mu langi ya yelo, ghansi gh'oluguudo kumpi n'oluguudo ghaligho eisubi.

Lino isinzizo. Eisinzizo lino, lilina amabaati agali mu langi eya kitaka. Kumbali kw'eisinzizo lino, kuliku emiti. Kwabaaku n'omulongooti.

Enho nnhange. Ennhange enho erina langi endheru. Ennhange enho eri mu ibbanga. Ghansi w'ennhange waliwo eisubi eliri mu langi eya kiragala

Kinho kisaghe, kisaghe kya itaka mulimu abasambi b'omupiira bavaire engoye edha langi edh'endhaghulo, langi edha emmyufu, edha kyenvu, endheru nh'edha bbululu.

Onho mwaana alivuga omukede ghali vugira omukede ghaligho eisubi ghabagho nhe enhumba etali mbulasitinge.

Abaana bali lumukira mu kiguudo ky'eitaka, kumbali kw'ekiguudo kino kuliku emiti kwabaaku n'eisubi kwabaaku n'ennhumba.

Eno nnhandha, mu nnhandha munho mulimu eisubi. Eisubi elyo liri mu langi eya kilagala, mwabaamu nh'embaati ey'omumaadhi, embati enho erina langi endheru n'elangi endhirugavu.

Lino isinzizo lya kanisa baaliserekesa amabaati amamyufu. Ghaligho eisubi ghabagho n'emiti, kumbali eno ghaliyo ebigogo ghabayo n'eisubi.

Entwiga dhemeraire mungira, engira eno yeitaka kumbali okw'engira ghaliyo emiti, emiti egyo jirinha langi eya kiragala.

Luno luguudo mu luguudo luno mulimu omukazi yetise ebbaketi erimu ebyokulya kumbali okw'oluguudo eriyo emotoka endhirugavu yabayo n'eisundiro erya amafuta. Eisundhiro lino bali siga n'erangi eya bbululu n'erangi endheru.

Omusaadha asutaime avaire etishaati endheru nh'empale endhirugavu yavaala nh'enkofiira emmyufu. Omusaadha onho agemye ku kyuma.

Bino bisolo, ebisolo bino birina langi eya kitaka ebisolo bino biri kunhwa amaadhi mu kidhiba. Obunhonhi bwemerereire ku kisolo ekindhi.

Dhino ndhuki. Endhuki dhino dhiri mu bufanganta bubiri. Endhuki dhino dhilina langi edh'endhaghulo. Dhilina langi endhirugavu nhi langi eya kitaka.

Luno lugira lyaitaka, mulugira muno mulimu omusaadha agemye egaali, omusaadha ono avaire enkofira emmyufu. Mu luguudo luno mulimu abantu abandhi nga bali kuva einhuma gho omusaadha, kumbali okw'engira kuliku emiti kwabaku n'eisubi.

Bano baan baisomero, ababiri bavaire esweta ababiri tiba vaire sweeta. Abaana bano bagemye empiso edhiruka ebitambala, empiso dhino nga dhiriku ewuuzi endheru.

Omwana ayemeleire, availe akateteeyi akamyufu. Einhuma ghe eliyo amanda yabayo nh'abasaadha batyaime ku benkyi. Kumbali ele eliyo akapande akaliku ebigambo ebirugavu. Akapande ako bakasiiga nhi langi eya kyenvu.

Kinho kisolo kya munsiko kirinha erangi endhirugavu ekisolo kinho kiri mu bisubi, ebisubi birinha amakoola amanenhe. Amakoola ganho gali mu langi eya kiragala.

Gano makelenda. Makelenda gano galina langi edh'endhaghulo. Mulimu agalina elangi eya bbululu, endheru, emmyufu, nh'eya kyenvu.

Luno luguudo lwa kolansi. Kumbali kw'oluguudo kuliku ekizimbe kwabaaku n'amamotoka agali mu langi endheru kwabaaku n'omuti ogw'amasanalaze.

Kino kifanhanhi eky'obufunvu ekifanhanhi kino kiri mukikomera einhuma ogh'ekikomera eriyo emiti kukikomera kuliku ebifanhanhi ebyendhaghulo kuliku bbendhera eya uganda.

Endhoki dhegemye obufangata bwa mirundhi ebiri endhoki dhino dhiri mulangi ya kitaka nhe ndhirugavu

Guno mwala, omwala guno guli kumpi nh'amayumba. Amayumba agandhi bagabbulastinga, agandhi tibabbulastinga. Kumbali kw'omwala kuliku eisubi kwabaaku nhi kasasilo.

Enhandha erina amaadhi aga bbululu enhandha enho eriku amayengo. Omukono gwo muntu gugemye akaghuuzi akaliku engege.

Lino irike, eirike lino lirina langi endhirugavu eirike lino lityaime, lityaime mu isubi erya kiragala.

Kano katale, mulimu abantu. Oghundhi atyaime, abandhi bemeleire ghansi gha manvuli. Akatale kano mulimu amatooke, enhanha, obutungulu, n'amenvu

Enho nnhimiro, omusaadha ali munhimiro akotaime omukono ogundhi guli gema mwitaka, oghundhi gugemye ekipipa. Omusaadha onho avaire enkofira nhe empale endhirugavu.

Omusawo ali kuba omulwaire empiso. Omulwaire ono avaire olugoye olwirugavu. Omusawo availe eyunifoomu endheru.

Onho musambi gha mupira avaire empale emyufu nhe tisaati emyufu ayemereire mu kisaghe ekye itaka, einhuma ghe eriyo abantu yabayo nha mayumba.

Omukazi yetiise bbafu ya bbululu. Ebbafu enho elimu amasoghani mwabaamu nh'ebigama. Omukazi yesibye ekitambaala ku mutwe. Availe ebbulawuzi emmyufu. Kumbali enho eliyo ebibbokisi.

Luno luguudo lwa kolansi mu luguudo luno mulimu ba bboda bboda edha piki n'edha egaali. Mu luguudo luno mulimu amamotoka n'abantu abali kutambula.

Dhino mbuzi, embuzi dhino dhilina langi edh'endhaghulo. Mulimu edhilina langi endhirugavu, nhi langi endheru nh'eya kitakataka. Dhili mu kiguudo eky'eitaka, kumbali ele eliyo eisubi, yabaayo nh'emiti.

Banho basambi ba mupiira bali mu kisaawe bali kulumuka. Abasambi banho bavaire engoye edh'elangi edh'endhaghulo, mulimu elangi eya bbululu, elangi emmyufu nh'elangi eya kyenvu.

Amayumba kamaala nga ge lirainhe gha mayumba gano ghaligho eisubi, ghabagho ne emiti emibitirivu, emiti gyino gya kiragala ne eisubi lya kilagala.

Bano bantu abalenzi ababiri batyaime ghansi bavaire empale endhirugavu besiba obureesu obweeru abandhi baghanike emikono boona nga bavaire engoye dhe langi edhendhaghulo bamereire kubusubi, kumbali ere eriyo emiti.

Kino kimuli, ekimuli kino kiboneka bulungi. Kilina langi eya kyenvu nhi langi eya kilagala. Ku kimuli kino kuliku endhuki.

Emikono gyigemye obumuli, obumuli bunho buli mu langi ya papo n'obukoola buli mu langi ya kilagala.

Eno nnhimiro ya birime, ebirime bino biboneka bulungi, birina langi eya kiragala kumbali gh'ennhimiro eriyo emiti n'ensozi yabaayo n'olufu.

Gano mabaale abantu basatu batyaime ku ibaale bavaire amasaati amairugavu kumbali ere eriyo endogoyi, endogoyi eyo eri mulangi ya kitaka.

Omusaadha ayemeleire mu maadhi g'enhandha kumbali kwe nhandha kuliku obuti, omusaadha avaire empale ya langi ndhirugavu nga mulimu nhi langi endheru.

Bino bimuli, ebimuli bino biri mu langi ya pinki mwabamu n'erangi eya kyenvu einhuma ghe kimuli kino eriyo langi eya kiragala.

Enho takisi, kungulu kwa takisi kuliku emifaliso, kwabaaku ebifuluusi nh'ensawo. Emberi gha takisi eliyo omusaadha ali ku piki. Kumbali kwa takisi, kuliku emiti.

Enho inhandha abantu abasaadha batyaime mu lyaato, elyaato linho liriku manvuli ekuuma omusana okuba nga tigwokya bali mu lyaato, elyaato linho kuriku bbendera eye yighanga Uganda.

Ono musaadha availe akakokolo. Akakokolo kano kali mu langi ya kaaki. Availe esaati mundha eya kilagala, yavaala nh'ekyokungulu kili mu langi ya kaaki. Ataile ekyuma ekikebela abalwaire mu nkoto.

Omukazi agemye ku kyuma kya kabwidhi bwidhi, omukazi onho avaire ebbulaghuzi eri mu langi ya kyenvu yeziinga nha akagoye akeirugavu munkoto, kumbali ghano ghaligho ekyaagya ekyagginga akasimu.

Eno nnhandha, ku nnhandha kuno kuliku elyato, mu lyato muno mulimu omuntu mwabaamu n'akati akakalu.

Kino kiyiliro, ekiyiliro kino kilimu amaadhi. Kumbali kw'ekiyiliro kuliku eisubi, eisubi linho ighanvu, kwabaaku nh'emiti.

Enho ndhovu, endhovu enho erinha langi eya kitaka endhovu enho eyemereire mwisubi eikalu. Kumbali ere oghe'ndhovu eriyo emiti egirinha amakoola age langi eya kiragala.

Guno mwiiga, omwiga guno kumbali kwa gwo kuliku eisubi, kwa baaku ebibaale nhe kidhomola ekya langi endheru kwabaku nhe ki pipa.

Omusaadha atyaime ku kasituulu yata ebigere ku kyalani, omusaadha onho avaire esaati endheru kumbali kuliku ebbafu kwabaku nhe engoye.

Kino kibira, kilimu emiti egilina sayizi edh'endhaghulo. Kumbali kw'ekibira kuno kuliku eisubi, kwabaaku nh'emiti, emitaaga.

Ennhandha elina amaadhi aga bbululu nh'amaadhi ameeru. Mu nnhandha munho mulimu eibaale einhenhe nga lirugavu. Ku ibaale kuno kuliku omuntu ayemeleireku.

Bino biibo. Ebiibo bino ekindhi kili ku bbokisi eli mu langi ya kilagala. Ebindhi bili ku kimante.

Kino kigogo, ekigogo kino kirina endhagala edh'erangi eya kiragala kigogo kino kirina ensaga.

Eno nnhandha, enhandha erina amaadhi agali mu langi ya bbulu, mwabamu eibaale, kwibaale linho kuliku omuntu ayemereire ghangulu.

Gano mayumba, einhuma gha mayumba gano eriyo ebigogo, ebigogo bino birina endhagala edhiri mulangi ya kiragala. Einhuma gh'enhumba dhino eriyo olugudo.

Kino kisolo kya mu nsiko, kili mu langi eya kitaka, kilinha amayiga amaghanvu. Ekisolo kinho kyemeleire mu nsiko. Kumbali ere eliyo emiti.

Bino bilime, ebilime bino bilina langi eya kilagala. Ebilime bili ku itaka elirugavu. Ghambali ere gh'ebilime eliyo emiti.

Ono musaadha agemye obuti ali bukasuka ghangulu avaire enkofira endhirugavu n'etishati endheru n'empale endhirugavu.

Kinho kibya, ekibya kinho kirimu omubisi ogw'endhuki kirinha langi endheru.

Omusaadha abese ebbumbba efughera ebirime ku mugongo nga ali ku fughera ebirime, omusaadha onho avaire enkofira emyufu yavala nhe sweeta endheru erimu ebirugavu.